Biloko ya kolia na kwanga.

mwasi na mobali balati bilamba pe mwasi asimbi mobali na matama

Mwasi akangi suki ya langi ya moyindo, mpe alati elamba ya langi ya moyindo, alati pe eleko ya litoyi.

Mwana ya mwasi abendi suki ya langi ya moyindo.

Buku ya langi ya motane mpe pembe.

Elembo ya langi ya pembe langi ya moyindo pe langi ya pondu

Mibali mibale ba telemi, moko alati elamba ya pembe mosusu alati elamba ya moyindo.

panyama okati ya nzela pe mobali alati bilamba atelemi pembeni ya moko

Biloko ya kolia na kati ya liboke pe lutu.

Biloko ya kolia batie na sani na pilipili ya langi ya mosaka.

kitunga ya langi ya bozinga ya langi ya mosaka ya langi ya lilala pe ya langi ya mbwe

mobali alati bilamba ya langi ya bozinga avandi na kiti mpe aza kobete maboko.

Linyuka ya konikela ba nzungu.

mwasi na mobali batelemi basimbi milangi ya masanga ya langi ya pondu mobali alati elamba ya langi ya moyindo

Mapinga balati bilamba ya langi ya pondu ba mati na motuka.

Kisi ya zolo ya balangi ebele.

Sani ya kolia biloko na mofiniku.

Mafuta ya kopakola ya langi ya pembe.

Bendele ya langi ya mosaka, ya langi ya pondu pe ya langi ya motane.

Mampinga balati bilamba bya bango pe ba mati okati ya motuka.

Mibali balati bilamba ya langi ya motani, na ya langi ya pembe, bazali ko ndongwana.

Sapato ya langi ya bozinga.

Ndako ya langi ya pembe mpe ya moyindo.

Lopango pembeni na yango matiti ya langi ya pondu

Bendele ya langi ya pembe na motane.

Mafuta ya kopakola ya bana.

Mwasi akangi suki pe alati elamba ya langi ya motane.

Mwasi alati bilamba ya langi ya moyindo azotambola na nzela.

Ba buku oekati ya esika na yango elakisami na biloko ebele.

Basi na mibali ba sangani esika moko balati bilamba ya langi ya lilala pe ya moyindo.

Ba kiti ya kovandela na langi ya mbwe.

Motuka ya langi ya moyindo.

bato okati ya zando misusu bazoteka pondu misusu bazoteka bambuma

Bakiti ya langi ya bozinga.

Sapato ezali na langi ya mosaka pe bozinga.

Mafuta ya kopakola na nzoto .

elembo ya langi ya pembe ya motane pe balakisi moto asimbi monduki